assure oxa ten et en dehors ca kaa jegaa un trasfert cash fa de mbi'anel chaque année chaque année o o bout de l' année kene ke <hesitation> ndiig a nanga a fagaa vers le mois d' octobre le mois de novembre bénéficiaire olu refna kaa jegaa un transfert cash fa o fi'a nena aussi kaaga a nangang o waagaa damit aussi no no ndiag ne wo a nangang o waaga damit aussi no ɓasil ne wo
est ce que assurance agricole faaga we njegeer na dole pour a njikinooyo est ce que nu nanga nqaƴaa teen yif
assurance agricole we njegeer na dole pour a mbagin o jik waaw justement projet ne ausi yee ta garidna <hesitation> chaque village dans chaque village ka jeg un comité de siblage cummuté de siblage fe ten na tanaa bénéficiaire ke de sorte que dans chaque village c' est des bénéficiare du projet kaa war o ref we andoona yee c' est les plus deminues du village we andoona ye doole den motee we andoona yee xaƴa doole den a daawa lakas <hesitation> dawa xaƴa waaga a mbaaga ndet a mbaɗatka den assurance agricole yee andoona yee doole den daawee maintenant a ndef des bénéficiaire du projet projet ne waag o damta den da mbaag o mbog no assurance agricole
so projet ne région Fatick foo mbogu teen
bon dans la région de Fatick projet ne o xey men dans 3 département te refafulu dans dans le département de fatick som o ta refu mais dans 3 commune o xay no 3 commune dans le département de fatick la commune de lul seesen la commune de Djouroup fo la commune de Mbelakajaw mais oxey dans d' autre zone aussi fogaam ee il est dans la zone de kaffrine aussi fo dans la zone de Fuunjuuñ
Depuis quand nu ndefu no activité naaga
bon depuis 2020 te i ndefu no activité naga ici au nivau de du département de Fatick
so win we mbay ga'a tena qox dena paax
iyo owey nga'aa a qoox den a paax i xaye win we wey ga'aa ten a qoox den a paax a jega beaucoup dans beaucoup de village kaa andoona yee au debut c' était pas <hesitation> trés facile parce que souvent projet nanga gariidaa kaa da layaa ye non non wene ngaa njalnora nuun ainsi de suite ' mais xaye a nga'aa o ndjirñ onge a paax parce que kee da mbi'aa déja xoox den no da mbiyanan <hesitation> en plus aprés projet ne a gariid a sog a ɓato fi'a a cooxa den des transfert cash parce ce ka da layang ee reti o xooxik maalo parce ce xay koo war o diversifier a qooq ale wo par exemple ba deyat som no xoox maalo na xoox a aareer som ba day no xoox kaaf som parce ce comme chagement climatique ke kaa ngariid tig o tig jemi o fi'in comme ca keke faxangee kana waag o faax donc a njangnong o waag o xooxit maalo bo ta waag o jeganong rendement ndaa kaga aussi o xooxangan pour wo' o refee pour o kiin o lakas xooxof o o fi'anan boo pare o fi' kaaga boo reta panga o layel lee <hesitation> a retanga bo mois d' octobre Novembre xan o cooxel un transfert cash donc kaaga vraiment bénéfice so 'a xay <hesitation> je peux donner un exemple concret i njenga saate fa leng fa na xoyel Paman c' est dans la commune <hesitation> ren e mboqo de ŋoxu mboq mboq o da nqooxu i a mbi' a exploité 2 hectars ka andoona yee c' est un terrain communautaire de mbogin den o fop mais <hesitation> ils ont récolté pour les 2 hectars 2 tonnes et quelque to ka lacelooyo ñalel o nqooxin mais normalement ils pouvaient récolter plus de 4 tonnes mais cette année gaa da lay ee kaa da mbug o mbi' <hesitation> laboure de fin de sir a teel o labouré pour que mbaan da emblaver au moin 6 hectars a nga'a o njiriñ onqe comme anda yee mbok xaye win we kaa njikanooyo a yipan a njaxasan fo kaaf ke den to waagan o xoox nam o xooxin au lieu o jikan xooxin sur place <hesitation> o ñaaman ten moƴu
so nuun nu mbogee no we na andoona yee comme genre gaa assurer a ay machine niin kene
bon jusqu' à présent <crosstalk> fadiidafule meeke mais en tout cas <hesitation> no sensiblisation ke le point facal <noise> ref na taga a laya in ee meme muumeen nin ainsi de suite a naanga assurer el ndaa wu andoona yee a mbugaan a waaga gariid a fi'an a den ten yin sensiblisation da moƴo comprendre nam o waag o fi' boo souscrir u a c' est genre d' assurance
so xa bug o ɓat teen ka andoona ye i layiran
bon foogaam ee ke waaguuma waag o ɓat teen rek ten refu ye assurance moom a maya o njiriñ <hesitation> a jega o njiriña ceg alaa andoona yee xay um waagangan xay kam commune ne <hesitation> meme village ke andoona yee ils sont pas encore bénéficiaire <hesitation> wa andoona ta jeg ma producteur kaa andoona yee a commencer a a souscrire a no l' assurance agricole i mbaag o ndet <noise> sensibliser ik sax no village lakas ke andoona yee ils sont pas bénéficiaire ndax da andooyo o njiriñ onge assurance agricole ajegna a mbaag o commencer a souscrire ten parce que ka damta o qooxoox kaaga yo bug'um o ɓaat teen <noise> bon bo me i ndefafulna no we andoona yee ka nqooxa a qoox ndiig ten o assurance agricole fo a yo'nooxfula mais assurance agricole dayee maaga soom meme no maréchage <hesitation> waaga souscrire u no a l' assurance agricole e da lay nam mo ndiig ne a waru a waru wondooxit ndax xan fof le a may wala may ke xa ndiig ne xaye jigid wala jigidkee <hesitation> ngam ne xana tel wala telkee donc kaaga te refu prévision saisonniére donc kaaga jega nga aussi e a nanga mbexeyaa bo xooxoox we fop a mbag o yeg nam mo ndiig ne wondoxidka <noise> <hesitation> déja no walum projet ne programme neke i ndefna prévision saisonniére ke a mbiyange bo pare a nanga inviter a tout les producteur inviter a den no atelier fa leŋ a laya den ke prévision saisonniére ke layna a fi'angan <hesitation> da mbaag o ndet a demultiplier information ne no caate ke fop oxu refna a waag o ande ren neke yo ndiig ne a waru wondoxit o buganga fog no assurance agricole o waag o saytoox charte kaaga andoona yee <hesitation> te expliquer e i ca dire e kaaga jega producteur ke aussi no ndigil ten taxu calel ke in a <hesitation> a maad o yoq a maad o jega dole parce que <hesitation> toujours ka o sensibliser a sensibliser mais yaqanee den noo <noise> ken buguuma lay a suptax te yooɓeeru quoi i a suptax ten yooɓeeru a suptax toujours kaa jegaa resistance i ke da and'ina yaaga ka da boogaa toujours e kaaga yo moƴu faax De ce fait <hesitation> owey jega leŋ leŋ wa naa ngariida mais ka jega wa andoona yee toujours disons toujours no ke da an'ina ka mboogaa yee da ngenox no kaaga ten na moƴa mais a jega cas meme wa andoona yee a commencer a utiliser a l' information climatique a paax yooɓee yooɓee comme ne laytanoona ndaa koy <hesitation> o ndang o ndang parce que aussi o kiin xe ke t mer na waagiro fol a fol ñal leŋ bug o watnin teen yooɓee ndaa koy o ndang o ndang comme a jega wa commencer na ngaraa te aussi we andoona yee a njaɓa a commencer a changer win we owey ga'aa ne <hesitation> a nga'aa résultat ke kaaga na taxka bo lakas we aussi a ngariid parce que souvent o qooxoox oxe ke ta ga'oodna fo a ngidum ten na moƴan o doy quoi a ga'anga des résultat concret kam pour te changer ka ta yooɓaa mais yaqanee ino ino we andoona yee aussi roog kaa jila in pour i ndef wa andoona yee ka sensibliser a yo no kaaga roog a natu'u in yaqanee ino calel in ten refu ye i continuer sensibliser sensibliser ndigil lo ndigil lo ten refu ke layooguuma xatoor rek <hesitation> changement souvent ka jega ka jega resistence ten taxu yooɓee ndigil yooɓee yooɓee mais refee yee refee yee yooɓee waagee jeg ka waagna o jeg o ndigil lo yooɓee ndaa a waaga jeg xaƴa xana niid ndaa wala ino we andoona yee deja ino wey nono dans le secteur ino woy no yo'nooaxa teen ino décourager ke ru kontine layaa fo xooxoox we <hesitation> mi gima mee ke metewo laya <hesitation> ndigil lo parce que souvent xaƴa a nangaan no mbedi'aa mais souvent wu mbedi'uuna nun na moƴa o yaqooɗ wu mbediuuna nun na moƴa yaqooɗ parce que ren firnde yo a jega mayu wa andoona ye a ndaw'a les prévision saisonniére ke a layel lee xan ndiig ne may foofi a ndet a njang ma andoona yee xaye jeg foofi a nduf maaga a aareer mais aaraa ke ga submerger donc a nga'ana a qooq den kaaga anda a waaga tax bo mayu a changer yooɓee ke koy yooɓe ke comme ne laytanoona mais o ndang o ndang xan da ngariida parce que ka encré oox no no roog o layu yee daccord roog a ino fop roog o i yakaaru mais koy technologie fada xay ma andoona yee a mbaaga o nga' mayu ka andoonaye a laca mengoora fo ke na xewkaa a jega sax alelier na te warna fi' fo producteur ke pour derniere évoluation no semaine ne na gariida andiim koy exactement nam o da naru o ndampayit xooxoox we ren mais ke xoolna baa xool te refu ye no coté a <hesitation> contrat ɗik ke da signer ina fo kene xooxoox we ref na no contrat ibrid fo fo rendement contrat leng ne mom njegee teen ka da mbarna mbi' fo xooxoox we parce que fop a nga'a yee foofi le a jega ngam ne teela foofi jega donc coté kaaga jegee ka da mbarna o mbi' fo xooxoox we mais coté rendement andoona yee foof le ka gut a may bo a yaq rendement fe maaga a njega mom ka da mbarna ndampay xooxoox we andiim koy nam kaaga refe kaaga yo taxu da mbug o mbi' xaƴa a waaga refe kaaga yo taxu de mbugu mbi' a te <hesitation> de njeng atelier d' évolutuion fo xooxoox we andiim ndax <hesitation> o ñow o da cooxka xooxoox ndax no walum xaalis so da cooxka den wala semence da cooxka den andafuliim exactement ke ta refka ndaa en général ndampay xaalis de a yooɓu cooxaa den nangee ndetaa no no qol olu ref na constat fe nangee ndetaa refa ye o qol olu ref na da ngar ka no qol le wo a ɗetiidin i constat fe o constat no localité fe yo ta refa kada no <hesitation> localité fe commune ne Lul seseen fop xa gox xa naxaq a andoona yee mbogree xa gox xa naxaq a andoona yee mbogree o gox olu refna da mbi' maaga a constater maaga ndiiki a mbiya aye a mbokatangan da mbag o lay e kam commune ke lul rendement fe a faaxa wala faaxee mais mbage ndet no qol olu ref na a contater in ndiiki a layanga yee rendement fe faaxee o qol ole wo meme a faaxanga sax wo on considére que rendement fe faaxee dans la commune de lul a leya nga ye rendement fe faxa o qolo lewo meme a faxe nge sax on considére que rendement fe faxe dans la commune de lul bu booba indamniser kano mais a layanga yee rendement fe faaxee meme a faaxanga sax wo xayo indamniser el donc naga yo constat fe a saxta no fop o tolu na mbodra ke da cooxel i rendement faaxangee banu mbaro indemniser el den no fop o naa mbodra ke da cooxel rendement a layanga ye rendement fe faaxa aussi nuno fop na mbodka o leng na nun indemniser kan bon ils sont censés le connaitre normalement a mbaran o and parce que owey layel o ten a laytinel o ten caf a mayu ka da layel o ten kaaga kaaga aussi ndigil lo ca dire ke refu kem laya den souvent o qooxoox oxe ka war o and ke o jala ka warin o and ke o jala ka war o andin ka war o maitriser in comme calelof fo no no kaaga som o yo, nOoxa vraiment warno and wara say to xin wara wara no neme ko o xan ñalo ñal parce que o xu ref na no ke te yoɗ noxa no kaga yo te yakaru aod donc lakas we kaaga da mbi'aa o ga'anga da a mboŋka in parce que no kaaga yo da yakaaru ten taxu no kaaga yo da dabndang wo' koy ke andoona yee te yakaaro itam k a o war a foŋkaa in fop ke jege na ten o saytoxan neta waritna. i ndaa ke layoona ndiiki ndigil lo deno moom vraiment a mbixaa o pixel ola andoona yee dés fois koo garaa layaa den ti' ye xana nannin xil ndaa seytoxiran ne laytanoona a den boo ya andoona yee a waaga lor a den feet ola feet mais koy yaqanee xaye a jega quand meme a commencer ngariida parce que meme no coté semence certifier ke layuuma xaator <noise> jaaku owey continuer a nqooxta a nqooxta <hesitation> semence de nqooxa nqoox . to a laya ye semence kaa war o waaɗkin semence certifier koo war o waaɗin pour o waag o jeg rendement fo mbax . semence kene andoona yee ten maamof a xooxoogu o continuer xooxan ndigil lo xan o jegaa xan o récolté ndaa kene récolté oona jegee doole jegee jegee ngaf ne nee jegooda doole neta waritna jegit doole o unangan sax mbiɗel ke fodkee neta mbar'ina mboɗ bo pare ferñeti ke mbarna o ndefna ten pour mbag o ñowatin mayitkee ne ta mbarna mayit kaaga taxu war o waag o waaɗik semence certifier mais yaqanee jusqu' à xay semence certifier kaa ngariidaa sax mais win we ga nqaƴaa men a ndeta nqot semence ke de ngeegoodna donc en tout cas sensiblisation fe a maada a yoqta in ino gaa i layaa layaa a maada o yoqta a maada yoqa mayu ka andoona yee vraiment wiin we ngariidafulee <noise> bouche ii a maya kaa i mbi'aa bouche a oreille des sensiblisation au nivau communal i mbi'in meeke temps de réunion de sensiblisation wiin ne fop a ngoy o xoy gox olu refna o xoy maaga les leaders da ngariid comme ca a ndetanga démultiplier ka i mbi'aa aussi <hesitation> réunion au niveau des village mi' par exemple kam planifier a chaque mois au moins une reunion de sensiblisation dans les village a au moin une fois dans chaque village fo aussi il a d' autres projet kaa andoona yee ka da ngariida <hesitation> d' autres activités de développement kaa andoona yee aussi ka a sensibliser a wiin we no no coté kene bon wiin we ka mbi'aa aussi ka utiliser les radios communautaire parce que radio communataire a jegaa meen il a une radio a Diofyor radio communautaire a jega Fimela aussi wiin we aussi radio kene pour a mbaag o yegin wiin we information kene donc bouche a oreille a jega <hesitation> radio communataire ke aussi a jega kon o nanga expliquer a o qooxoox oxe pour na contexte fe i ndefna o waag o continuer jegaa recolter a rendement fe wo' a faaxa dabord xam layong ee saytooxi a paax yegnit ke no jawu fe ku o fi'a fat o baser oox no yegnit ke no jawu fe <hesitation> les prévision saisonniére ke d' abord eetu kaaga a fadiidanga dameen a paax a layangang ee xan foofi may o waiɗik semence ka andoona yee a yoona fo foofi fo mayu ɗeet mee andoona yee no mais no me waroona mee o xooxaa xa qol axe wo' mais andoona yee ten kaa jega foofi ba duuf maaga ka andoona ye bugee foofi me andoona yee a waaga waaga xoox maaga ka andoona yee foofi foofi mayu foofi mayanngee sax ta for o dufin ma andoona yee ne maya foofi d' abord 1 donc o saytoox a paax yegnit ke a jawu fe ndaa aussi o fogna assurance agricole comme waagi maitriser foof le andiro ndax foofi xana may ba yaqanong andiro ndax ndiig ne dejà a waaga ñak o may foofi ndax maykee foofi kaaga no jawu fe yo dependre aru o fexey aussi o souscrire ru no assurance agricole mais aussi o fexey bo o waag o jeg des des semences de qualité o waag o jeg ax ka andoona yee refee ax ka te maamof a xooxoogu ax ke layeena yee ka certifier ena yo ax paexu yo o waeg o fexey aussi boo jeg na ax kaaga ndaa itam o waag o fexey aussi o qol ole wo' o fexey bo bo fi'aanin a refanga a mbel a fi'in tig a refanga o qol areer a fi' des brises vent o jimb taxar o jimb taxar te laq o qol le ndax o fi nqeñ ne xijel ke laŋ ke no qol le wo' trop mais aussi souvent xooxoox we ga layaa engrais egrais ndigil lo engrais a faaxa